Naawuni jɛmbu duu bɛ zaa nyɛla ban kurum shɛb yɛ liiga piɛla ka pili zupil piɛla ka shɛb yɛ liiga zahi ʒɛhi ka shɛb yɛ liiga zaɣ dɔzim shɛb yɛrigi sajaadanima ka shɛb mi yɛrigi sɔna